Amabanda amangi ddala kuliko obutabitabi obumerukako nga buyina ku ebikoola ebya kiragala gano amabanda ga mugaso nnyo mu kuzimba ennyumba mu kuwagika empagi z'ennyumba.

Abaana nga bakimye amazzi, bayina eggaali zaabwe bbiri. Kuliko omuwala ayambadde ekiteeteeyi kimyufu era nga kuliko n'omulenzi omu ayambadde tissaati ya kacungwa era ng'ayambadde n'empale ennyimpi, njeru eriko ng'eriko n'obuddugavu wansi. Balina ebidomola bibiri bya kyenvu, ekimu bakisibye ku ggaali, ng'eggali eri wansi.

Ebidiba by'amazzi nga byetooloddwa olukomera. Ebidiba bino bijjudde amazzi era kuliko ggeeti we bayita.

Empologoma ng'eri ku muddo ogw'oku ttale ogukuzeekuzeemu. Empologoma eno mu Buganda abantu abamu bagyeddira Abambejja era nagwo muzizo e Uganda mu Buganda.

Lumonde omulenge, amayuuni amalenge, waliwo n'omukyala eyeebaseewo ayambadde bboodingi n'asiba n'akaleesu mu kiwato.

Ebizimbe ng'ekimu kiwandiikiddwako ekigambo Fotebet era nga kipaakinzeeko ppikipiki. Ekizimbe kyasiigibwa kakkala kuva wansi kaddugavu, akamyufu era ng'oluggi kuliko ne zisitiika z'abasambi b'omupiira.

Omukyala akutte frying pan ali mu kusiika bindaazi, omukyala yeebikiridde akagoye mu bulago akamyufu era ng'ayambadde t-shirt ya kyenvu nga mulimu n'obumuli obumyufu.